Yevudukplɔla aɖe ƒe mɔzɔzɔe ya. Eŋuwo le eŋutsi fũu. Eŋutsɔdzɔlawo hã le eŋu aɖewo ŋutsi dzɔm. Wo le awu vovovowo me eye eŋuawo katã ƒe dzedzeme nye yibɔ.

Yunivɛsiti ofu Ghana ƒe labiri gã si woyɔna be ‘balm library’ eya. Labiria ŋkume, ŋuwo paki ɖi, ati aɖewo hã le labiria ƒe ŋkume. Tsi hã dodom tso faŋtin la me le labiria ŋkume le afia.

Tɔƒodɔwɔla aɖewo pake woƒe tɔdziŋuwo kple woƒe tɔƒodeŋuawo ɖe ƒuta. Eɖewo hã le tsitre nu eye eɖewo hã nɔ anyi ɖe tɔdziŋu sia me. Eɖewo hã le woƒe ɖɔkawo kple tɔdzidenuwo gbɔ kpɔm le afi sia.

Ɖevi sukuvi aɖe le dzɔdzɔme nusɔsrɔ̃ wɔwɔ aɖe wɔm le exɔ me eye le ekplɔ dzi la, enu vovovo yike wokɔ wɔ dzɔdzɔme nusɔsrɔ̃ sia le gbɔ eye le xɔ me la, nu vovovowo li.

Enusrɔ̃ƒe aɖee ya, gbalẽ, eŋuŋlɔti, kap yi ke kɔfi yibɔ le me kple woƒe enusrɔ̃mɔwo le dzi na wo, ame ɖeka da asi ɖe yewo enusrɔ̃mɔ hele nane ŋlɔm ɖe emɔ la dzi.

Ameha gbogbo aɖewo le emɔ zɔm le tɔdziŋuvi aɖe me eye ameha siwo nye ameyibɔwo. Wozɔ mɔ va do ɖe yevudu aɖe me eye kpovitɔwo tsiatre ɖe afi si woaɖi go ɖo.

Nyɔnu woame etɔ wole ewɔ ɖum atsatsa tɔe le teƒe aɖe, eɖewo do takpui kple awu eye ɖeka ɖɔ kuku kple gankui, nyɔnu ɖeka aɖe hã nɔ anyi ɖe eƒe megbe do me eye wotrɔ megbe dewo.

Enyadzɔdzɔ dɔwɔƒe aɖee ya, enyadzɔdzɔ dɔwɔlawo le enyadzɔdzɔwo gblɔm eye wonɔ anyi ɖe ekplɔ aɖe ŋu. Enyadzɔdzɔ matsinwo hã le teƒe sia eye ame aɖewo tsatsitre ɖe matsina gbɔ.

Fefe wɔna aɖe le dzi yim le exɔ aɖe me eye woɖo avɔ yibɔ ɖewo ɖe eglia ŋu keŋ. Ŋutsuvi kple nyɔnuviwo sɔŋ wole afi ya, eɖewo le tsitrenu eye eɖewo dze klo, eɖewo le atsa ɖe wɔwɔ me le teƒe sia.

Dunyahehe wɔna aɖe le edzi yim le Afrika dukɔ aɖe me. Amewo wosɔgbɔ hele eŋu me kple emɔƒonu gã aɖewo. Eɖewo hã le emɔ di eye wote edunyahela la be tata ɖe agabelewo dzi.

Dunyahehe wɔna aɖe le edzi yim le Afrika edu aɖe me. Amewo sɔgbɔ eye wokɔ dzunyahela ƒe aflaga ɖe asi. Amewo le ʋli dom eye amewo kɔ woƒe kaƒomɔ ɖe dzi eye ame aɖewo hã le foto ɖem.

Ameha aɖewo va etsaɖiƒe aɖe wosɔgbɔ eye wole awu vovovowo me, nyɔnu aɖe tsi atsitre ɖe wo ŋgɔ dze hele nu ƒom na wo tso dzɔdzɔmenu siwo kpɔm wole la ŋuti le teƒe sia.

Nyɔnu aɖe le yewo xɔme tutum. Exɔ siame la, ekplɔ̃ li eye enu vovovowo le kplɔ̃dzi abe agbalẽ, enuƒomɔ̃ kple wotɔwo ene. Exɔme hã le ʋie eye bagi yibɔ ɖe le xɔme.

Ŋutsuvi woame eve wole indzinieri xɔ aɖe me hele enusɔsrɔ̃ deto aɖe wɔm, ame ɖeka le tsitrenu hele awu yike nye amagba ɖiɖi, eye ame ɖeka nɔ anyi ɖe ekplɔ ŋuti hele nu fiam nɔvia yike nele tsitre nu.

Ŋutsua ɖewo le exɔ ɖe tum le teƒe aɖe. Wò katã wòle dɔwɔm kple ŋku bĩa eye aɖewo le akpa ɖom. Teƒe sia la ati kple exɔ ɖe yike wò gbã kple zigli dze hã le teƒe sia.

Ŋutsuvi eŋubiala aɖe le nɔvia aɖo fofoa tem le kekevi aɖe me le eŋumɔdzi eye le eŋumŋdzi sia la, eŋu vovovowo va le yiyim eye eɖewo nye eŋu amagba mu eye eɖewo nye eŋu afi kple blu.

Enusrɔ̃la aɖewo le ekplɔ̃ vovovo aɖewo ŋutsi le enusrɔ̃ƒe aɖe. Eŋusrɔ̃la yawoa, maa ɖewo lé kɔmpiuta ɖe ashi eye amaa ɖewo hã wotsi atre le eŋusrɔ̃ƒe gbɔ. Amaa ɖewo hã wole eŋusrɔ̃la kpɔm dũuu.

Amewo le ekɔ da ɖe nugɔmemasemase ta eye kpovitɔwo tsɔ woƒe akpoxɔnuwo va le amewo tutu yi megbe bena wome awɔ enugbegble aɖeke na ame aɖeke le edua me o.

Nu fiafia wɔna aɖe nɔ edzi yim le teƒe ya. Ekplɔ legbe aɖe le nufiala ƒe ŋgɔ dze eye wò dzedzem abe atike hamehame aɖewo le edzi eye wole nuƒo ƒom tso eŋuti ne nyɔnu siawo le egbɔ.

Emɔzɔla aɖewo le emɔ zɔm kple woƒe agbawo. Wodo awu vovovowo, mea ɖewo do talegbe eye mea ɖewo do takpui. Ame aɖewo le woƒe agbawo tem ɖe anyigba eye ame aɖewo kɔ woƒe agbawo tsyɔ kɔme eye eɖewo hã woɖe woƒe agbawo ɖe megbe dome.

Enusrɔƒe ɖe ye ya, nusrɔ̃vi kple nusrɔ̃lawo katãa woƒo ƒu ɖe dzidzɔ me, yevua ɖeka le wo gbɔ helé ɖevi nusrɔ̃vi ɖeka ɖe asi, nusrɔ̃viwo wodo awu vovovowo, wo amea ɖewo le tsitre nu, ɖewo eye ame aɖewo anyi ɖe nusrɔ̃lawo gbɔ.

Edunyahela aɖe kple eyometsilawo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe, amea ɖewo ko flaga ɖewo do ɖe dzi eye edunyahela le teƒe aɖe hele asi nam ame siwo ke le hatsotso gbogbo aɖe me. A mea ɖewo do awu yibɔ kplɔ edunyahela sia ɖo.

Wɔmitɔ, ŋutsu aɖewo le aboƒoƒo wɔna aɖe wɔm le wobe kpowodzi. Aboƒolawo yawo nye ha eve eye ɖewo le awu ŋutsiɖiɖi eye eɖewo hã wole awu aŋgbaɖiɖime. Wole abo sia ƒom kpleŋusẽ kple dzidzɔtɔe.

Nyɔnu aɖe le dzodoƒui hele nu ƒom le enuƒomɔ dzi. Edo awu awu awu abɔ legbẽ edo talẽgbe blu ɖe ete. Ele asi klɔm le asiklɔgba me eye agba ʋi aɖe le esi.

Eƒuƒoƒe aɖee ya. Amewo le. Ŋutsu kple nyɔnuwo. Wo katã wole tsitrenu. Ŋutsua ɖewo ɖo awu yibɔ eye amea ɖewo ɖo awu ŋkume vovovowo. Nyɔnuwo hã ɖo awu ŋkume vovovowo kple atalɛgbɛ.

Asia ɖe mee ya ame vovovowo le. Ame aɖewo le tsitre nu. Amewo le asiame eye amea ɖewo le yiym le gbɔgbɔ. Enu dzadza vovovowo le asiame. Enudzrala ɖewo nɔ anyi ɖe woƒe agbawo gbɔ. Ame aɖewo le tsitre nu hele xexi aɖe te.

Ŋutsu anyigbatutu la wɔme eve aɖewo le anyigba tutum le xɔ aɖewo me. Wo le tsesi blu kple dzi ɖe asi. Ɖeka le anyigba tutum eye ɖeka le edrɔ dzi tutum. Edrɔ sia la eŋu vovovo aɖewo le tukpa me le edrɔ la dzi.

Edunyahehegã aɖe le edzi yim le aboƒoƒegã aɖe. amewo sugbɔ eye wole ekpẽwo kum. Wodo dunyahela be tata ɖe dzi eye wodo dunyahela ƒe flaga hã ɖe dzi le teƒe sia.

Ŋutsu aɖe kple wò srɔ̃wo nɔ anyi ɖe woa ƒe me. Wonɔ anyi ɖe wòƒe xɔ si le abe abolokpoʋi ene le egbɔ. Woɖo dzonu kuku aɖe ɖe eta eye wode enu vovovowo afɔtsi. Ɖevia ɖe hã le wògbɔ.

Gɔta ƒoɖi aɖe le exɔ ɖe ŋgɔ dze eye eme yɔ kple gbeɖuɖɔ kple etsi ƒaƒãwo. Ɖevi ŋutsuvi do awu dzɛ la dze klo ɖe kɔta la tɔ eye eɖewo le zɔzɔm le yiym.

Edunyahehe ƒe wɔna aɖe le dzi yim le teƒe sia. Nyɔnu kple ŋutsuwo sia wonɔ anyi ɖe afi ya le agbɔsɔsɔ me. Ŋutsu ɖeka ɖe lé Ghana flaga ɖe asi eye wòdoe ɖe dzi kple yewɔ abɔ woame evea.

Ame vovovo aɖewo nye nyɔnu kple ŋutsu aɖewo le sika ku ƒe aɖe. Ŋutsu aɖewo le eba me eye nyɔnu aɖewo le eba me, wole sika sram le asraŋuie me eye eɖewo tsratre ɖe afima, gbadɔ ɖewo le afima eye nu dzralawo le gbadɔ te.

Fefe wɔna ɖe le dzi yim le teƒe sia ɖevi viaɖe kple edada wo le teƒe ya eye amaɖo wo hã wo le tsitrenu le nanewo ɖa shi, amaɖewo nɔ anyi eye amaɖewo nye nu kpɔlawo.

Kpovitɔ agbɔsusu me aɖewo le ŋutsu aɖe yi ke wɔ nugbegbl aɖe. Kpovitɔ siawo le awu yibɔ kple ga kuku yibɔ me. Ŋutsu si wole la le awu blu kple talegbe yibɔ me. Kpovitɔ bubuawo hã le afi ya.

Ameha gbɔsusume aɖe le exɔ aɖe me eye wodo talɛgbɛ kple awu vovovowo. Ame aɖewo ɖo kuku eye mashini robɔti aɖe le wogbɔ eye tata aɖe le dzedzem le akɔta na robɔti ya.

Ŋutsu woame ade aɖe le exɔtutu wɔna ale wɔm le teƒe sia. Wole anyi nyam eye eɖe aɖewo, eɖe aɖewo hã wokɔ anyi aɖewo ɖe agbame hele kɔkɔm ɖe edo aɖe me. Woɖɔ gakuku eye wole dɔ wɔm kple ŋkubiãee.

Ɖevi ŋutsuvi aɖewo le abo ƒom le etɔ aɖe me, wobe ɖewo do awu eye eɖewo hã medo awu o, neti kple egbe aɖewo hã le woƒe megbe dome. Wole abo sia ƒom etsi sia me kple dzidzɔe.

Nyɔnu woame atɔ aɖe le fli me. Wòle zɔzɔm. Wogblɔe etsi kunuwo ɖe megbe dome eye wota avɔ. Eɖe kɔ avɔ yibɔ kɔ tsɔ eyae. Ɖeka kpla si ƒo hele ŋgɔ na wò nɔnɔewo.

Nyɔnu kple ŋutsu aɖewo le efli me le etsikuƒe aɖe. wo katã wolé woƒe aŋegowo ɖe asi hele tsitrenu eye eɖewo hã wonɔ anyi ɖe woƒe aŋegowo dzi, ɖevi nyɔnuvi kple ŋutsuvi ɖewo le afi sia.

Dzɔdzɔmɔnusɔsrɔ̃ aɖe le edzi yim le afi siaa eye enusrɔ̃lawo katã wole awu ʋi me. Wokɔ dzɔdzɔmɔnusɔsrɔ̃ nanewo kɔ kɔ ɖe tukpavi aɖewo me eye kɔla vovovo le wo ŋuti, nyɔnu kple ŋutsuviwo sɔŋ le afi sia.

Ameha gbɔsɔsɔ ma ɖewo le etsi kum eye wole fli me. Wo katã wòle aŋɛgo vi vovovowo ɖe asi hele afli me. Nyɔnu kple ŋutsuwo le wò dome. Yevu aɖe hã le etsi kum le yewoa aŋɛgovi me.

Nyɔnu aɖewo le nu nyam le tsaƒu to eɖewo hã le tsitrenu hele zɔzɔ. Ɖevi aɖwo hã le wo gbɔ. Tɔdziŋu aɖewo paki ɖe ekpoa dzi eye eke hã le dzedzem le teƒe sia.

Asitsala aɖewo le asi aɖe me eye asi sia mea exɔ vovovowo kple dziƒoxɔ ɖewo li. Asitsala ɖewo kɔ woƒe nudzadzra abe fɔkpa ene kɔ ɖo asi ɖe mɔto eye eƒlela aɖewo hã va yiyim eɖɖewo hãã le tsitre nu.

Kpovitɔwo le nugbegblẽwɔla si ke wolé de gaxɔ me la ŋuti dzɔm. Nugbegblẽwɔla ɖe hã wole enu kplɔm, ele awu dzeewo me, kpovitɔwo hã le awu yibɔwo me eye wole fli me hele zɔzɔm le exɔ la me.

Etsiƒuƒu hoŋiŋli wɔna aɖe le edzi yim le teƒ sia. Ameha vovovowo lé woƒe dukɔwo be flagawo ɖe afi ya eye ehoŋlilawo hã wotsatsitre etsia to hele tsitrenu kple woƒe flagawo.

Ŋutsu yawo le shikakuƒe aɖe hele dɔ wɔm kple ŋkubiãtɔe. Ama ɖewo le ebala trɔm ɖe asrami aɖe me. Eye ama ɖewo le tsitrenu. Eye ama ɖewo hã wole e, e, etɔbala me kple woƒe agbawo.

Nyɔnu nufiala ɖe le eʋuƒoƒo fiam sukuviaɖe woame etɔ̃, ye ŋutɔ lé gita ɖe asi eye sukuviaɖewo lé xatse alo eʋuƒoƒo ɖe asi.

Akɔdada wɔna aɖe le dzi yim le teƒe sia. Amewo sugbɔ le fli me hele akɔ la dam. Nyɔnu ɖeka aɖe do awu dzɛ̃ eko yewo akɔdagbalẽa kɔ le dedem ɖakavia me. Ɖakavi bubuwo hã le kplɔ̃ dzi le afi sia.

Asrafoa aɖewo le ku alo ameɖiɖi wɔm le ɖibɔ me asrafo siawo do awu yibɔ dzi kple anyi amewo ɖɔ kuku yibɔ wotɔ ɖe yɔdoa to eye wole woƒe tuwo ɖe asi

Ɖevia ɖewo nɔ anyi ɖe fefewɔƒexɔ aɖe me hedo gaŋkui le fefewɔna aɖe kpɔm le afi sia. Ɖevi siawo nye yevuviwo eye wodo awu ŋkume vovovowo.

Nyɔnu si do awu blu kple dzila va edɔyɔƒe aɖe. Edɔyala nyɔnu bubu si ke do awu ʋi kple yibɔ la hã le edɔ yɔm nyɔnu sia le edɔyɔƒe sia.

Edunyahela aɖe le nuƒo ƒom na enyadzɔdzɔdɔwɔlawo le teƒe aɖe, nyadzɔdzɔdɔwɔlawo tsɔ woƒe mɔwo do ɖe eƒe nu gbɔ eye ye ŋutɔ le akpe dam. Dziƒoxɔ aɖewo le megbe dome dome ne afi yi ke dunyahela ya le nu ƒo ƒom le.

Aboƒoƒo aɖe be wɔna edzi yim le teƒe sia eye eƒolawo le abo sia ƒom kple ŋkubiae, amea ɖewo do awu aŋutiɖiɖi eye ame siwo le aboƒoƒoa kpɔm ɖa tsatsitre le megbe dome na wo.

asika kuɖa ɖewo le asika kum le teƒeaɖe ŋutsuwo sɔŋ wó sɔgbɔ amaɖe wo le asika ka wó ɖe agbame wó kɔ́ kɔkɔm ɖe machinaɖe me eɖewo hã le ba me hele sika la kum ŋutsuaɖe ɖó godi yi kple awu yi he tsiatle le teƒaa

Abati kple enutata vovovowo le exɔ ya me. Nutata ɖewo le egliɛ ŋu. Seƒoƒo aɖewo hã le xɔa me. Asuɖiawo ƒe nɔnɔme ɖewo nye gbemu kple amaŋgbaƒuƒu. Ahũhɔe kple enu vovovowo hã le axɔme.

Emɔzɔla aɖewo le emɔ zɔm kple woƒe agba gbogbo aɖewo. Wolɔ woƒe agba vovovowo ɖe keke aɖe me hele tutum. Amea ɖewo nye nyɔnu eye wokpe vi ɖe me eye eɖewo hã nye ŋutsu. Ɖevi aɖewo hã le wo domi hele keke sia tutum.

Ghana ƒe sewɔtakpeamenɔƒee ya hunyahunya le dzɔ le. Amewo katã wole tsitsreŋu. Amaa ɖewo e avu lém wo nɔnɔewo. Eɖewo do awu yibɔ eye eɖwo hã do awu ŋkume vovovowo.

Yevu aɖewo kple ameyibɔwo le exɔ aɖe me eye eɖewo nɔ anyi ede afɔ afɔ me eye eɖewo hã le tsitrenu e woƒe megbe dome. Wodo awu kple avɔ nyakpɔ vovovowo.

Subɔsubɔ wɔna aɖe le dzi yim le teƒe sia. Amewo sugbɔ henɔ anyi ɖe tsɔtsixɔme, eɖewo le tsitrenu hele yiyim hele gbɔgbɔm. Fada hã le ekplɔ ŋuti hele yeo subɔsubɔ dɔ wɔm.

Eŋu ya le emɔdodo dzi, ame aɖewo nɔ anyi ɖe eŋua me, ame aɖewo le ame eve le tsitre nu ɖevi ɖeka kple ŋutsu ɖeka le tsitre nnu eye agbakɔnu hã le eŋua tame.

Sikakula wɔme etɔ̃ mɖee ya. Woku sika la vɔ ta wonɔ kɔm ɖe agba bubu me. Wotsi tsitre. Ame ɖeka dɔ wu aŋtsiɖiɖi. me ɖeka dɔ wu yelo. Ame ɖeka ɖo kuku. Wo katã wodo trɔza.

Dunyahehe wɔna aɖe le edzi yim le afi ya, amewo sɔgbɔ ɖe hasɔsɔ eye wodo woƒe abɔwo ɖe dzi be nu yike yewodie yi. Eɖewo kɔ woƒe emɔƒonuwo do ɖe yi dzi.

Nyɔnuvi kple ŋutsuvi yawo le etsi sisi aɖe me. Woɖewo wodo awu o eye woɖewo womedo awu. Woɖo takpi ŋkume vovovowo. Nyɔnuwo do awu legbe, ame aɖewo do talegbe yike nye dzinsi.

Subɔsubɔgbalẽxexlẽ kple kandel kple huhɔwo le teƒe aɖe nu vovovowo le teƒe ya abe vidzitata kple tsimi kple wo tɔwo ene, dzonu aɖewo le afi sia eye wosi kandeliwo da ɖe wo gbɔ.

Edɔwɔla aɖewo woame eve le dɔwɔƒe aɖe eye wodo awu yie. Ame ɖeka nɔ nyi eye ame ɖeka le tsitreŋu. Eŋukpɔmɔ̃ vovovowo le woƒe ŋkume. Wole nu si le dzɔdzɔm le gota la kpɔm le emɔ̃dzi le exɔ sia me.

Eŋufɔku aɖe dzɔ eye amewo sugbɔwo ku le ŋua me za. Kpovitɔwo kɔ woƒe ŋuwo vɛ eye wova le ame kukuwo lɔm. Eŋu geɖewo tɔ ɖe mɔ dzi eye ame aɖewo tɔ ɖe emɔ megbe dome hele nu si dzɔ la kpɔm.

Ame aɖewo lé woƒe abadɔdziwo kple enu nɔamesiwo ɖe ta hele zɔzɔm yina ɖe teƒe aɖe. Etɔ aɖe hã le teƒe ya eye ati aɖe kple xɔ aɖe hã le megbe dome na wo.

Sukuvia 'lewo le sukuxɔme le nusɔsrɔ̃wɔm, wo nɔ anyi ɖe atsi zikpiwo me eye ŋutsuvi Wɔametɔ ɖeka nɔnyi yio kekevi me hele enuŋlɔtsi ɖe asi, ele akpe sike dzi woŋlɔ ŋuaɖo kpɔm tsitsitɔ.

Nyɔnu ŋutsu atike ŋuti dɔwɔla aɖe wole atike ŋuti dɔ wɔƒe. Eɖewo tsi atsitre eye eɖewo nɔ zɔzɔm. Ŋutsu ɖeka nɔ anyi ɖe afisia eye wodo awu legbẽ, Edo asiwuie, tsitsi le mo ne.

Eŋumagbamɔ aɖe le mɔ zɔm to ave alo egbe aɖe me le teƒe aɖea, elãwo va tso mɔ ne eye eɖewo le egbea me le egbe ɖum.

Eunyahehe ƒe wɔna aɖe le edzi yim le teƒe sia. Amewo sugbɔ tatataŋ hele emɔdodoa dzi wokplɔ e edunyahela ɖo eye eɖewo hã de eŋu dzi eŋu ya dzi ke wo le. Ame aɖewo le eŋua ŋkume. Kpovitɔ aɖewo hã le ameawo domi.

Ŋutsuwole dzidzɔkpɔlpɔ ƒe wɔna aɖe wɔm le emɔ dzi. Wo katã wodo awu vovovowo. Wodo woɖo kuku ʋi. ame aɖewo le xexi te. Wo katã wole kpe ɖe ŋu kuku eye wonɔ eŋu ƒom.

Yevu ŋutsu kple nyɔnu aɖewo le awu kple kuku dzra fiase aɖe me, wole kuku hamehame siwo le fiase sia me kpɔm eye ame siawo do enu ɖe ŋɔti eɖewo ɖɔ gaŋkui.

Emɔzɔla aɖewo le yameŋudzeƒe, eɖewo hã le gegem ɖe yameŋuɔ me eye wolé woƒe agba kple woƒe mɔzɔnu vovovowo ɖe ashi. Yameŋu abe woame etɔ̃ ene hã le yameŋudzeƒe siaa.

Lãmesesẽ dɔwɔla siawo le ame alo amegãɖeɖi dze dɔ aɖe tutum kɔ yina ɖe kɔdzi xɔmee. Woɖo nu ʋi eye wokɔ nuwo kɔ tsio mo, eɖewo kɔ eya gbɔnu kɔ ɖo mo eye ame si tutum wole la le aba dzi.

Tɔdziʋu kuku hoʋliha wo ame eve aɖewo le ho ʋlim le tɔdziʋi wo ame eve me le tɔ aɖe dzi hoʋliha ɖeka do awu aŋtiɖiɖi ɖewo do blu ameha gbogbo aɖewo nɔ anyi tɔ nu hele wo kpɔm

ŋutsuvi kple nyɔŋuviaɖe wóle ŋuɖuƒe ŋutsuvia le aha dzia ɖe le kɔpa ɖe me eye nyɔŋuvia le ene ɖasi henɔ ŋukom ŋuɖuɖu le agba yi ɔmeve aɖe me le kplɔ̃ dzi nawo

Aboƒoƒo wɔna aɖe le edzi yim le exɔ ɖe me, aboƒolawo nye nyɔnuviwo, akpa ɖekatɔwo do awu ʋe eye akpa ɖekatɔwo hã do awu amagbamu, akpa ɖekatɔ ya do awu ʋea lé aboa ɖe asi.

Yevunyɔnu kpl ŋutsu wova amedzrodzeƒe aɖe le teƒe sia, wotsɔ woƒe agbalẽvi aɖe le asi dem na amedzrodzeƒedɔwɔla le teƒe sia, ŋutsu kple bage yibɔ eye nyɔnua hã kple bage ɖe dzi me.

Edunya hehe wɔna alo ƒuƒoƒo aɖe le dzi y

Eku aɖe teƒee ya. Wodɛ ɖaka vovovo woame ne ɖe zikpi dzi. amewo ƒo ƒu ɖe afi ma. Sukuvi ɖeka ɖe tsia tre ɖe ɖaka gbɔ. Le ɖakawo godzia, woko ame vovovowo be tata eklã ɖe aɖakawo dzi.

Aboƒolaɖewo le exɔɖe me le teƒe aɖe eye aboƒonyɔnuvi kple ŋutsuviawo le woƒe amegãwo ŋuti. Amegãwo hã wotsi atsitre ɖe megbe ne aboƒolayawo, wobe ɖewo le awu dzē kple talegbe yibɔwo me.

Gasɔdoddo hoŋili aɖe le edzi yimle ameha aɖewo dome, ameha siawo le gasɔ dom ŋkubiatɔe eye wodo awu ŋkume vovovowo. Wodo gaŋkui vovovowo hã.

Hunyahunya mɔzɔzɔ aɖe le edzi yim le teƒe sia, amewo ŋlɔ nu vovovowo kla ɖe agbalẽ kple ɖakaviwo dzi hedo ɖe dzi ame akpa gãtɔwo le enu dzɛ̃kple awu yibɔ me.

Xɔ vavã aɖe mea ya, zikpuiwo li zã. Zikpui vovovowo li. Kplɔ̃ aɖe le titina ne zikpuiwo. Woɖo avɔ aɖe ɖe anyigba hafi e zikpuiwo le edzi. Huhɔ̃e kple drɔwo hã le xɔa me. Kaɖi aɖewo le xɔ me heɖo atsyɔ̃ ne xɔa me.

Ameha gbogbo aɖewo le emɔ me tsom le yevudukɔ aɖe me. Wo sɔgbɔ ale gbegbe eye eɖewo le asi na wo nɔnɔewo. Eɖewo hã kɔ woƒe emɔzɔbagiwo kɔ ku abɔ. Exɔ kɔkɔ aɖewo le woƒe megbe dome.

Ŋutsu kple srɔ̃ kple eviawo wɔme eve wonɔ anyi ɖe eseƒoƒo gble aɖe me. Wo le eseƒoƒo vovovowo dom eye woɖo asiwui. Ŋutsu kple nyɔnua la woɖo kuku eye wo le nu kom kple wo viwo.

Ŋutsuwɔmetɔ aɖe nɔnyi ɖe zikpime le yewo xɔme. Ebla ata kple banɖedzi. Eye wò nyɔŋu, wòdo awu dziƒowui bluu kple talɛgbɛ huaɛt. Ele nu kpɔm le tiivi aɖe dzi.

Sukuvi aɖewo le gbalẽ xlẽm le laɛbri eye wobe ɖewo le nyadzɔdzɔgbalẽ xlẽm le sia. Wo katã wodo awu yiii eye gbalẽ gbogbo aɖe le kplɔ̃dzi na wo le laɛbia me.

Yevu tsaɖila gbogbo aɖewo le anyixɔ aɖe gbɔ eye anyixɔ wotui atsiatɔe, wotsi aŋɔ ʋe ne. Yevu siawo eɖewo edze klo hele wo nɔ nɔewo ŋgɔdze, eɖewo le tsitrenu ede asi ɖe ekɔme kple alime ne wo nɔ nɔewo.

Fefewɔƒe aɖee ya, amewo sugbɔ ɖi, wo katãa wole tsitrenu hedo awu vovovo, ŋutsu aɖe hã le fefe wɔm, amewo nɔ dzidzɔ kpɔm, ame ɖewo nɔ asikpe ƒom nɛ eye ame ɖewo hã nɔ foto ɖemee.

Ŋutsu woame ene kple nyɔnu ɖeka wole abo aɖe ƒom, ame eve le abo ƒe akpa ɖeka eye ame etɔ̃ hã le abo ƒe akpa ɖeka, yevu nyɔnuɔ ƒo aboa ɖo ɖe eyome, ame evelia le du dzi be yealée.

Nusrɔ̃ƒe aɖea ya nusrɔ̃viwo nɔ anyi ɖe xɔme fũu, wo katã wonɔ anyi ɖe kplɔ̃ ŋuti kple woƒe kɔmpitawo. Eɖewo le tsitre nu, nyɔnuwo kple ŋutsuwo siã wole wo dome.

Dunyahehe hunyahunya aɖe le edzi yim eye asrafowo va amewo dome. Amea ɖewo ko edukɔ ƒe flaga do ɖe di eye asrafowo le wo lém le wo domi. Asrafo siawo do woƒe aŋawɔwuwo.

Ameha gã aɖewo le eƒuƒoƒe aɖe le exɔ aɖe le exɔ aɖe me, ŋutsu kple nyɔwo le wo dome, wodo awu vovovowo, nyɔnu si do awu dzee la lé enuƒomɔ ɖe asi eye wòle enuƒo ƒom ne ame siwo le teƒe sia.

Ame woame andre le shika kuƒe ame woame atɔ̃ le bame ame eve le le tsitre eye ame ɖeka lé xexi ɖe ame ɖeka dzi ame aɖewo bla ta dzi eye ame ɖewo medo awu o.

Nyɔnu nyo aɖe kple srɔ̃ ole oƒe xɔ me eye ole enu kpɔm le enukpɔmɔ dzi. Aba kple enu vovovowo wole xɔ me.

Edunyahehe wɔna aɖe le edzi yim le teƒe sia. Amewo sɔgbɔ ɖe mɔdzi eye woŋlɔ nu vovovowo ɖe flaga kple avɔwo dzi. Wole zɔzɔm abe woɖo ta teƒa ɖeka aɖe ene.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe exɔ aɖe me eye wòko etsinukɔpu kɔ le asi dem ne gamewɔwɔ aɖe si woyɔna be robɔt. Exɔ ya mea, enukpɔmɔ ɖe hã le gli ŋuti eye robɔt hã le kap lém le ŋutsua ya si.

Ŋkɔŋɔŋlɔ wɔna aɖe le edzi yim le teƒe sia, ŋkɔ ŋlɔlawo lé emɔ vi aɖewo le asi eye amewo ko woƒe asibidewo kɔ le dzi ɖom. Asrafo aɖewo hã le afi ya eye wo hã wokɔ woƒe asibidewo kɔ le mɔ sia dzi ɖom.

Yevu eyaxɔla kple etsaɖila aɖewo tsaƒu nyakpɔ aɖe to. Eɖewo mlɔ anyi ɖe woƒe avɔwo dzi eye eɖewo hã le tsiaƒua me hele tsaƒua lem. Exɔ yiyi aɖewo hã le woƒe megbedome eye etogbɛ aɖewo hã le teƒea.

Ŋutsu kple nyɔnu aɖe le awdodo ƒlem le ashi aɖe me. Le ashia me la, awu vovovowo li. Wo, wo eɖewo hã ɖe kotoku dzi le anyigba. Eye nyɔnu aɖe le etɔgbɔ hekpa vi ɖe mɛ.

Edunyahehe wɔna aɖe le edzi yim le teƒe sia. Edunyahela ŋgɔgbetɔ le enu ƒom na eyometilawo eye wo katã woŋlɔ nu vovovowo ɖe woƒe agbaleviawo dzi do ɖe yi dzi.

Asrafowo aɖe ɖeka kple ameŋkume ha vovo aɖewo le karidɔwɔƒe aɖe eye wonɔ ŋuƒoƒom kple wotɔ mamlɛawo le afi sia. Ame aɖe hã ɖo gakuku hekpla shi ƒo hele karishshiŋua kpɔm dũu.

Sukuvi ɖe aɖewo le dzɔdzɔme nusɔsrɔ̃ aɖe wɔm le woƒe sukuxɔ me. Wolé dzɔdzɔme nusɔsrɔ̃ nuwɔna ɖe ɖe asi abe kaɖi ene eye ŋutsuvi kple nyɔnuvi woame eve ɖe hã le kpɔm hele nu kom dzidzɔtɔe.

Ŋutsu kple nyɔnuwo yigas fili ƒe aɖe le edu aɖe me. Nyɔnua ɖewo le xexi te eye ŋutsua ɖewo tsatsitre ɖe egli ŋu. woko woƒe gas gowo da ɖe teƒe ma le efli me.

Ŋutsua aɖe kple srɔ̃ wotsi tsitre ɖe etɔ aɖe to hele foto ɖem. Ame ɖeka le foto ɖem ŋutsua kple srɔ̃. Ŋutsuvi ɖevi aɖe tsi atsitre ɖe woƒe ŋgɔdze. Ŋutsua da asi ɖe megbedome ne nyɔnua.

Sukuvi aɖewo le dɔdzɔme nusɔsrɔ̃ wɔm le exɔ me. Nyɔnuviwo sɔŋ eye enufiala nye ŋutsu hetsiatre ɖe woƒe ŋgɔdze. Ekplɔ aɖe le afi sia eye enu vovovowo abe gbale kple wo tɔwo ene le ekplɔ dzi.

Nyɔnu aɖewo ame eve tɔɖe mɔ aɖe dzi le teƒe aɖe wo ame eve wota avɔ hebla ta ame ɖeka titrenu eye ame ɖeka le motoa dzi hebla agbã gã aɖe ɖe motoa ƒe megbedome

Eŋu fɔku aɖe dzɔ le emɔ ɖe dzi eye eŋu si kpɔ afɔkua kaka ŋayaŋaya, ame aɖewo tsatsitre ɖe teƒe ma eye edzotsilawo kple woƒe ŋuwo hã wole teƒe sia. Amewo do awu vovovowo eye wotsatsitre henɔ teƒea kpɔm.

Elã vovovowo aɖewo le egbe aɖe me, ezi hã le wo gbɔ eye wòve kɔkɔ legbee. Wole etɔ aɖe to eye eɖewo hã le etɔ me zɔm eye eɖewo hã le etsi num le etɔ me. Wonye elã ŋkume vovovowo le teƒe ya.

Ŋutsuvi aɖe woame etɔ̃ wole nutata wɔna aɖe wɔm ɖe egli aɖe ŋu le teƒe aɖe, ŋutsuvi siawo ko kɔ..kɔla vovovowo le nutata sia wɔ mee. Nutata ɖewo le abe seƒoƒo eye ɖewo le tata vovovowo me.

Edɔyɔyɔ wɔna aɖe le edzi yim le edeŋugbadɔte. Nyɔnu kple wo viwo le afi ya eye edɔyɔla woame eve aɖewo le wogbɔ kpɔm le edeŋugbadɔ ya te. Edɔyɔlawo dometɔ ɖeka nɔ anyi eye wònɔ nu ƒo ƒom kple nyɔnuawo.

Ameha gã aɖewo le tɔdziŋu aɖe me hele mɔ zɔm yina ɖe teƒe aɖe. Tɔdziŋu sia le abe atsiŋu tɔgbi ene eye amewo sɔgbɔ ɖe eme ale gbegbe. Eɖewo de eŋua be tame eye eɖewo hã le ŋgɔgbe ne ŋua.

Nyɔnuvi aɖe woame etɔ̃ kple ŋutsuvi ɖeka ɖewo le ƒuta hele zɔzɔm, nyɔnuvia woame eve wode esɔ dzɛ̃ aɖe dzi eye ɖeka hã le a.., megbe dome na esɔ helé esɔ ƒe asikɛ na esɔa, ŋutsuvi si le wo ŋuti la lé eka na esɔ eye esɔ le zɔzɔm.

Ameha ɖe nɔ anyi ɖe nusrɔ̃ƒe aɖe eye ame hã siawo nye ŋutsu kple nyɔnu sĩa. Nyɔnu ɖeka aɖe le tsitre he nume ɖeɖe wɔm nɛ ame siwo nɔ anyi.

Ŋutsu aɖewo tsi atsitre ɖe eŋu sue aɖe gbɔ, eŋu ƒe dzedzeme nye magba mu kple ʋea eɖewo ɖo asi ali eye eɖewo hã ƒo asi ɖe woƒe kotoku me, ɖeka ɖo kuku blu hele tsitre ɖe wotɔwo dome.

Ame aɖewo le etɔ aɖe to le gbadɔ aɖe te. Ame siawo do awu vovovo eye eɖewo hã nɔ anyi. Amea ɖewo le fefewɔna aɖe wɔm le aŋekplɔ aɖe dzi abe abo ƒoƒo tɔgi ene.

Nyɔnu agbɔsɔsɔ me aɖewo le agbadɔ aɖe te eye le woãe akɔmea, ekplɔ gã aɖe le eye wole tsitrenu hele etsiledzale wɔm le ekplɔ sia dzi.

Nusrɔvi aɖewo le dzɔdzɔme nusɔsrɔ wɔm tso amegbetɔ ƒe lamenuwo ŋti wodo awu ɣi eye nufiala le wogbɔ nufiala ŋtɔ ha do awu ɣi wokɔ amegbetɔ ƒe tata daɖe kplɔdzi eye wole nusrɔm tso eŋti

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe fiase aɖe ŋgɔ, fiasea wowɔe wonye ebexɔ eye enu dzadzra vovovowo le eme. Ŋutsua dɔ wɔm tso akaɖinyawo ŋuti eye wòkɔ akaɖi ŋuti dɔwɔnananewo da ɖe zikpui dzi le eƒe akɔme.

Enyadrɔƒe gã aɖe ya le ameyibɔ dukɔ aɖe me. Enyadrɔlawo abe woame ade ene wonɔ anyi ɖe ekplɔ kɔkɔ aɖe ŋu, wokɔ enu dze kɔ tsyɔ kɔme eye enu ʋe le me, wodo awu yibɔ ŋlaya eye ame bubuwo hã nɔ anyi ɖe enyadrɔƒe ya.

Ame etɔ̃ aɖe le woƒe eŋuɖukplɔ ŋutsi hele eŋu ɖum. Le eŋuɖukplɔa dzia enuɖuɖu vovovowo le kplɔ dzi na wo. Eseƒoƒo aɖewo hã le exɔ sia me eye aha aɖewo le ekplɔ di na enuɖula siawo.

Ŋutsu aɖe woame ene wole woƒe tɔƒo de ɖɔka ʋiwo gbɔ kpɔm le ƒuta, tɔdziŋu kple wotɔ aɖewo paki ɖe wogbɔ eye ŋutsu siawo le tsitre nu helé woƒe ɖɔwo ɖe asi.

Asi aɖe me eye asiɖiɖi le edzi yim. Ɖevi aɖewo le afi sia, ɖewo le nu dzram le atraye dzi, nyɔnu aɖe hã le nu dzram ne nyɔnu bubu; sabala kple nu vovovowo le kplɔ dzi na nyɔnu sia.

Yevu ŋutsu ɔme eve kple nyɔnu wo ame eve wonɔ anyi ɖe e,xɔ takpo aɖe me. Eseƒoƒo aɖe hã le exɔ sia me. Wonɔ anyi ɖe ekplɔ̃ ɖe ŋu eye le woƒe akɔme wolé etsinɔkɔpu ɣe aɖewo ɖe asi.

Emɔ dodo wɔna dzi yim le afisia. Emɔdola ɖeka le ekpe ɖe asi hele dadam ɖe teƒea ɖe. Emɔdola sia do awu edzi kple anyi mangba ʋu eye wò ɖo hã kuku ɖe enu. Emɔxenu dzɛ aɖe Wokɔ da ɖe mɔ dzi.

Akɔdadawɔna aɖe le edzi yim le afi sia. Akɔdadawɔna dzikpɔlawo nɔ anyi ɖe woƒe zikpuiwo zi eye akɔdalwo hã sɔgbɔ. Amea ɖewo le woƒe wo le woƒe agbalevi yi ke wodena kɔɖe kɔ le dadam ɖe agbalegovi aɖe me. Amea ɖewo hã le tsitrenu hele wo tɔwo dzɔm.

Azaɖuƒe aɖe yi ke ameha gbogbo aɖewo le. Wo le ha dzim hele aseye dom kple dzidzɔtɔe. Ŋutsuvi aɖewo ɖe awu ƒuƒlu hele eʋli dom. Woko wobe awuwo kɔ le trotrom le eya me.

Nyɔnu kple ŋutsu aɖewo va awu dzra fiase aɖe me le edu aɖe me eye fiasewo li vovovo, wo katã woŋlɔnu vovovowo ɖe woƒe ŋkume, fiase ɖewo nye awudzrafiase eye ɖewo nye nyɔnuwu legbedzrafiase

Kɔdada hoŋiŋli aɖe le edzi yim le teƒe sia. Wodo ka hoŋiŋliwɔla woame eve ya eye wole kame hele hoŋiŋli sia wɔm ŋkubiãtɔe. Eɖewo tsia tre ɖe eka godo hele ame siawo le hoŋiŋlia la wɔm kpɔm.

Nyɔnu aɖe va Tɔkɔ eye wòva ƒle ŋdoŋui. Elé ŋudoŋuia ɖe dzi eye wòle ŋu kom. Ŋutsuv kple ŋutsuvi aɖe woame eve hã tsia tre ɖe tɔdziŋu aɖe dzi le megbedome na nyɔnu sia.

Tɔdziŋukuku hoŋiŋli ale le dzi yim le hoŋlila ha evea ɖe dome. Hoŋlila aɖewo do awu dze eye ɖewo do awu aŋgba ɖiɖi kple blu. Wole tɔdziŋu vovovo woame eve me eye wole hoŋiŋli sia wɔm ŋkubiatɔe.

Fefewɔƒe aɖe ya ŋutsu kple nyɔnuviwo le hele ŋu ƒom eʋe ɖum adzidzɔ tɔe. Nyɔnuvia ɖeka tsikpo yi dzi hele naneta flɔm eye wotɔ mamleawo le megbe dome henɔ eŋua ƒom kple akpeshishie.

Etsi gã aɖe dza eɖe amea ɖewo le dua ɖe me eye wo katã wofɔ woƒe agbawo eye amea ɖewo ble woƒe agbawo ɖe gasɔ megbe dome, eye eɖewo hã woble wo tɔwo ɖe moto dzi.

Ŋutsu kple nyɔnu aɖewo nɔ anyi ɖe xɔ aɖe me wotso enukpɔmɔ aɖe tsyɔ ŋkue eye woƒe akɔme la kplɔ legbe aɖe li eye kɔmpuita kple nu vovovowo le dzi agbalẽ kple kaƒomɔ aɖewo ha le kplɔ sia dzi

exɔtutu dɔwɔna ɖe le dziyim le teƒesia machine vovovowo abe gbodoza, amɔnyehū kple ekelɔʋuwo hõ le teƒe ya amewo kple gakpo kple ekpe vovovo aɖewo hɔ̃ le teƒeya

Fefewɔla aɖewo le fefe wɔm le fefewɔƒe eye fefe sia wɔlawo nye ŋutsu kple nyɔnuwo. Ŋutsuawo do awu abɔ legbe eye wodo talegbe ŋkume vovovowo. Nyɔnu ɖeka ɖe do awu dze hemlɔ anyi ɖe ŋutsuwo dzi eye ŋutsuawo li hele nu kom.

Emɔzɔlawo le emɔzɔƒe aɖe eye wodo woƒe agba vovovowo. Eɖewo nɔ anyi ko ashi ko tsyɔ etaɛ eye ebubuawo hɔ̃ wole tsitrenu hele woƒe agbatsatsawo me dzɔm.

Ŋutsu aɖe le dzilegbekali sisi ŋuɖe wɔm le teƒe sia, edze klo eye naneo le yi ƒe akɔme, ŋutsuvi ɖevi kple ametsitsi aɖewo hã tsi atsitre ɖe egbɔ eye ɖewo medo awu o.

Ameyibɔ ŋutsu ɖeka kple esrɔ̃ kple yevu ŋutsu ɖeka wokpla asi kɔme na wo nɔnɔewo. nyɔnua do awulegbe yibɔ eye ŋutsua nɔ anyi ɖe azikpui aɖe me. Yevu yia ke ne le tsitsina na woa do awu ʋi kple takpi.

Ameha ŋutsu aɖewo le gakpo kpo aɖe flɔm. Wosɔ gbɔ ɖe kpɔa ŋuti eye ɖewo lé kpɔ ɖe asi kple woƒe asiwo. Ŋu ʋi aɖe hã epaki ɖe afia. Wo katã wole tsitre ŋu eye wodo awu vovovowo.

Edu kpɔkplɔ ƒe takpekpe gã ɖe ya ƒe ya edukplɔla vovovowo le. Eɖewo le asi nam wo nɔnɔewo eye ame aɖewo le woƒe akuku ɖe asi. Wo kata wo le woƒe awu yibɔwo me.